Tini misile xawissannonkehu hayyonna bude xawissanno misileeti yaate lowo geeshsha biifadu garinni budu uduunne uddidhe hatto siqqo amaxxite noo mannooti leeltanni noo"e.

Tini misile xawissannonkehu maxaaffa xawissanno misileeti yaate. Sidaamu afoo yaanno maxaafi leellannonke rosaanote maxaafa shoolki kifile yaanno maxaafaati yaate konne bayicho xawinsoonnihu.

Tini misile xawissannonkehu godo'le xawissanno misileeti yaate hatto konne baxisanno hala'ladu xawira uurrite afantannori godo'laasine afantanni no yaate babbaxiyooha dulla angansara amaxxite afantanni no.

Tini misile leellishannonkehu hatto bunu minenna sagalete mine ikkinotaati leellishannonkehu yaate hatto albasinni higge haqqicho leeltannonke yaate lowontanni biifado mineeti yaate

tini misile leellishshannonkehu sumudaho yaate kuni sumudino sidaamu dagoomu qoqowu mootimma fanansete biiro yitanno sumuda aanase amadiniho yaate lowonta biifadu garinni ofoshshiinshoonni sumudaati.

Tini misile xawissannonkehu giwirinna xawissanno misilweti yaate konne bayiicho leeltanno misile hatto kalaa desti ledamohu kaashsho kaasanni afamanno yaate.

Tini misile leellishannonkehu boohaarranni mereersha ikkase leellishshanno misile ikkitanna konne bayiichono booharanni afamannohu beettu doogote aana haranni afamannohu leellanni no yaate.

Tini misile leellishannonkehu lowonta biiffino doogooti yaate hattono hayisso afantanno doogo cululluqa lowonta biiffe afantanno yaate doogote kawa ka'a haranno mannino leellanni noonke

Tini misile xawissannohu giwirinna xawissannote misileeti yaate giwirinnu loosi giddo miitto ikkitinoti hatto barbarete yineenna afantannote yaate babbaxxino barbarete dani giddo mitto ikkitinoti shefeleti yineenna afantannoti jajjabba barbareeti yaate

Tini misile xawissannokehu hiijara xawissanno misileati yaate konne bayicho leellanni noohu lowo geeshsha xaggefachishano garini loonsonihu kuni hiijari alee hige adimasi maali yitanno borro amadinoho.

Kowiicho la'nayi hee'noommohu hatto daashini baanke yinanniti baanke albaanni noota leelttannonke yaate hatto kawaanni loonsoonniti maabiraatete shibba hatto motore uurritinoti alee hige beettu uurre noohu leellanni noonke yaate.

Kuni leellannonkehu bununna sagalete mineeti yaate, kuni bununna sagalete mine lowonta biifino garinni leellanni noonke yaate hattono, culuulluqa doogo lowonta biiffinoti leeltanni no.

Tini misile xawissannonkehu kalaqonna qooxeessa xawissano misile ikitanna Konne bayicho leeltanni nooti kalaqu gido hatto mitte ikkitinoti leemete yineemote yaate tini leeme babbaxxitino horo uyitano leemeeti yaate babbaxino huxxa huxxirate ikko qaficho ga'nate duchurira horo uyitanno yaate tini leeme.

tini misile xawissannohu muuziiqu uduunne xawissannoha misile ikkitanna, muziiqu uduunni giddo mitte ikkitinote xaanxonni shiwo yaate muuziqu uddunnira qanse horonsi'nannite

Tini misile xawisssannonkehu hayyonna bude xawisanno misileeti yaate konne bayiicho leellannohu babbaxxitino hayyonni loonsoni xilte hatto barcima uge godo'linanniricho babbaxxinoricho leellishshanni fantanno yaate.

Tini misile xawissannonkehuno bunu minenna sagalete mine xawissanno misileeti yaate. Konne bayicho leeltenni nooti lowo geeshsha biifadu garinni loonsonniti wombare leeltanni no yaate. hattono xarapheessu leellanno yaate.

tini misile xawissannonkehu giwirinna xawissano misileeti yaate konne bayiicho afantanni noo mannooti loossanni hattono masamarunni wixa wixxanni afantanni no yaate.

Tini misile leellishannokehu owaante leellishshannonke yaate konne bayiicho owaante afidhanni noorenna owaante aanni noohu leellanni no yaate manchu siqqo adhe ikkiteyo owaante aanni noonsa gede leellishshanno .

Tini misile xawisanohu muziiqa xawisanotta misile ikkitanna hattono isipikerete yinanniti leelittanoe hattono mule silke qaqasani noo beeti leelanohe hattono kawasini hige noohu jarkenu leelano

Tini misile xawissannonkehu hijaara xawissanno misileeti yaate kuni hijaaru hatto loosamanni nooha aliido looso goofinokkihanna woriido loosame goofinoha ikkasi xawissanno misileeti yaate.

Tini misile xawisanonkehu seesa xawisano misileti yaate babbaxino garini seesanke agadhineemmori giddo afantanoti loshinete yineemmote

Tini leeltannonke misile roso kultanno yaate konne bayiicho leeltanni noonkeri qaaqquwu rosaano leeltanni noonke yaate hatto mimmitinsa mimmito rosiissanni nootanna ka'e mimmitinsa dawaro qolate anga adhitanni noota leellishshanno.

Tini borro xawissannohu owaante xawissanno borrooti yaate. Konne bayicho owaante aanni noohunna hatto owaante afidhanni noo qaaqquulli leeltanno yaate. Babbaxxitinota intanni sagale shiqishanni hatto daabbo, ado qaaqquwaho shiqishanni afamanno yaate.

Kuni leellannonkehu baandiira lawanno yaate. Kuni baandiirino qidduusi giyorgisi itiyopiya yitanno tsuufe, hatto teedi beeti yitannota amaddino yaate.

Tini misile xawissannonkehu da"attote bayicho xawissannonke yaate. Da"attote bayicho babbaxxitinori hatto gobba saada giddo mitto ikkinohu wee'nichoho yineenna afamannohu haqqete aana haramanni kaawi ka'a taraawanni haranni afamannino yaate.

Tini misile xawissannonkehu owaante xawissannonke misileeti yaate. Konne bayicho la'neemmo qaaqquulli dirante uurrite hatto siccu amanyoote assitara qixxaawo assitanni noore labbanno.

Tini misile xawissannonkehu bunu minenna sagalete mine xawissanno misileti yaate. konne bayicho buna agganni owaante afidhnni noo mannootino hatto leeltanno yaate hatto giddo soqqantanni noorino leeltanni no.

Tini misile leellishshannonkehu muziiqa leellishshanno misileti yaate konne bayiicho babbaxxiteyo muziiqu uduunneeti yaate konne bayiicho babbaxxitino muziiqu uduunneeti yaate konne afantannoti gitaarete yinanniti afantanno hatyo spikeere afantanno babbaxxinorichi muziiqu uduunnichi shiimmaadduri leellannoho yaate.

Tini misile leellishshannonkehu hodhishsha leellishshannonke misileeti yaate. konne bayicho leellanni noonkehu mittu danasi waajju kameeli doogote cululluqa doogo aani tayise giddora hige eanni nooha lawannoe.

Tini misile. xawissannonkehu hidhishsha xawissanno yaate. Kinne la'nanni hee'noommohu babbaxxitino dani kaameelaati yaate leellanni noohu albiido qulfanchu badhiido fa'nanchu yineenna afamanno kaameelaati yaate?

Tini misile xawissannonkehu muro xawissannonke misileeti yaate. hatto babbaxxitino haqqe afantanno konne bayiicho haanja haayiso, hatto baahirzaafe afantanno, konne bayiicho saa afantanno yaate lowonta biifado bayiicho biifado lawanno.

Misile leellishshanni noonkehu loonsanni hee'noonni ijaaraati hattono loosanni noo beetti afamanno yaate uullano hatto karsiinsanni hee'noonni ashawi afamanno ferro afantanno babbaxxeewo loosate hasiissanno uduunni uulla afamanno yaate.

Tini misile xawissannonkehu odoo xawissanno yaate. Mittimmate ifoltewo mannooti ee hattono hagiidhitanni oso'litanni noo gede leellishshanno misileeti.

Tini misile xawissannonkehu mininna dubbu saada xawissanno misile ikkitanna kowiicho mini saada giddo mitto ikkinohu harrichoho yaate kuni harrichino rerotenni usurrenna hatto haranni afamanno yaate.

Tini misile leellishshannonkehu sumuda leellsihshsannonke misileeti yaate sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma peresidaantichu borro mine yitanno borro aanaho leeltanno.

Tini misile xawissannonkehu daddalo xawissanno misile ikkitanna hattono dinnicha sholoolte disitete wodhitanni noo beetto afantanno yaate ko bayicho konne dinnicha babbaxxino garinni ra'isse ka'e dikkote shiqishidhannota labbanno

Tini misile xawissanonkehu dadalo xawisanno Misile ikkitanna konne baaycho leltanni nooti Labballu caamuwa leltanni no yaate babaxitino Daninni shiqinor hatono qodu caami noo, sharu No babaxino dani caamubba lowo geesha biifadu Gary afanttanno

tini misile xawissannonkehu umu danancho xawissannonke yaate babaxitinoti umu danancho amaxxinannite gari giddo mitto ikkitino quxuxure yineenna afamanno umo amaxxite leeltanno noo beetto koye afantanno.

Tini misile xawisannonkehu minenna gallani mine xawissano misile ikkitanna lowo geeshsha biifadu garinni loonsonni mineeti konne bayiicho afamannohu hattono qoxxeessasi qorqorotenni huxxine lowonta biifinsoinni mini leellano.

Tini misile xawissannonkehu minenna gallanni mine xawissanno misile ikkitanna, konne bayicho leellanni noonkehu lame mineeti yaate. Alee hige leellannonkehu bilokeetetenni biifinse biifadu gari minnooni mine lawannoe. Kawaa higeno hattonni biifadu gari loosamino mineeti.

Tini misile xawissannonkehu umu danancho xawissanno misile ikkitanna konne baayicho leeltanni no qaaqqo lowontanni biifadu garinni umose amaxxite hattono quxurxurete yinanni umo amaxxite biiffe leeltanno.

Tini misile xawissannonkehu roso xawissannonke yaate. Konne bayicho uyirrite noori hattono rosu handaarira aliidiha ikkinohu kalaa birihanu afamanno yaate. Hattono isi ledo xawishsha uyitanni noo wedellooti afantanno?

Tini misile xawissannonkehu godo’le leellishshanno misileeti yaate hatto babbaxxitino milli millo assitanni noo wedellooti seennunna labballu afantanno yaate. Kowaasete godo’laano ikkitinori assitanni noo millimillo labbannote.

Tini misile xawissannonkehu daa''atto xawissanno misileeti yaate. Daa''attote basera hatto wayi giddo hadhanni nooti yowolo afantanno giddisino hatto giddite hadhanni noo mannooti afantanno.

tini misile xawissannonkehu muziiqa xawissannonke yaate muziiqu uduunni giddo mitto ikkitinota gitaarete yineemmotaati konne bayiicho la'nanni heennommoti tini gitaare babaxitinno horo afidhinote yaate.

Tini misile leellishshannonkehu daddalu bayicho ikkasi leellishshannonke misileeti yaate. Hatto daddalu bayicho babbaxxitino caamma qaaqquwu caamma jajjabbu caamma afantanno yaate.

Tini misile xawissannohu umu danancho xawissanno misileeti yaate hattono kuni la'neemmohu labbaa beettooti yaate hattono umosi gududhe gudursire afamanno beettooti yaate.

Kowiicho la'nayi he'noomohu murote yaate hatto haanja hayisso leeltannonke haqqicho jawa lowonta dhageefachishawo haqichoot tin leeltanni noot uula qolteno hattono kinchunni lowo geeshasha biifinse loonsoyi dogooti leltayi nooniketi

Tini misile xawissannonkehu boohaarshu mereersha xawissanno misileeti yaate. Kuni bayichi lowonta biifadu garinni lowo geeshsha halchishanno garinni biifinsoonniho yaate. Babbaxino dani awabbanninna hatto lowo geeshsha seesiinse loonsoonni bayichooti yaate.

konne bayiicho leellannohu dadaloho yaate dadaloho beettu anga kiniine haare doyiissanni noo gede hattono babaxitinota saamuna qiwaate hidhanninna hiramanni noo mannaati yaate konne baayiicho leellannonkehu.

Tini misile leellishshanonkehu daddalo leellishshanonke yaate konne bayiicho hidhanninna hiranni noo manni leellannonke yaate beetto hirte ka'e birra adhite wodhitanni afantanno yaate.

Tini misile xawissannonkehu minenna gallanni mine xawissanno misileeti yaate. Konne bayicho leellanni noonkehu minu gallanni mine ikkasinna hatto huxxa huxxine biifinse loonsoonniho yaate sabba gannoonni mine ikkasi leellishshanno.

Tini misile xawissannonkehu hodhishsha xawissannonke misileeti yaate. Konne bayicho leeltanni noonketi cululluqa doogo aana haranni nooha kaameela leellishshannonke misileeti. Hattono kawa ka'a hadhannori xexxerisu aana noori leeltanni no yaate.

Tini msilie ama'no xawissanno misileeti yaate konne bayicho afantannori babbaxxitinori meentunna labballu amma'note mine maga'nitanni afantanno yaate

Tini misile xawissannonkehu biifisa xawissannonke misileeti yaate kowiicho leeltanninnonketi dadote yineenna afantannote tini dado hatto daallasaho kadhinanni dado ikkite afantanno.

Tini misile xawisanonkehu maxaaffa xawisano misileti yaate Tene maxaaffa giddo afantannori budu uduune udidhe afantanoti mite maayi mancho hattono labbahu urde amaxe leellano hattono weeshunna minu mulensa afamano

Tini misile xawisanonkehu muziiqa xawisano misileti babbaxino muziiquwa ufuunichiwa gaamantano isipikerete yineemmote kone bayiicho leelittanni noonketi

tini misile xawissanonkehu umu danancho xawissanno misileeti yaate lowo geeshsha biifadu garinni loosidhino umo ikkasi leellishshanno yaate.

tini misile xawisanokehu maaxafa xawisanno misile ikkitana kone bayicho leellaninohu sidaama woy sidaamu afoo yaano maaxafi afamano yaate

Tini misile xawisanonkehu mininna biirote uduunicho xawisano misile ikkanna kuni babbaxino uduunicho maxaaffa ikkitto babbaxeyeho seesu uduune wodhineemmo madaridaraho yine woshshinanniho yaate

Tini misile xawissannonkehu koatte xawissanno misileeti yaate. Tini leellitannonke koatte meyaa rooduuwinke wodhanno koatteeti yaate, lowo geeshsha biifadu garinni loonsoonni koatte ikkite leeltanno.

Tini leeltannonke misile umu amaxxo garaati. Leellishshannohu misile tini umo amaxxite biife leeltannoti budu garinni amaxxite biife lowonta leelttanno beettooti yaate.

Tini misile leellishshannonkehu faashine leellishshannonke yaate hatto lowo gariyi biifadu gariyi leellinshoyi loonsoye faashine ikkase leellishshannonke yaate lowonta biifadu gariyi loonsoyi uddanooti yaate.

Tini misile leellishshannonkehu sagale leellishshanno misileti yaate. Konne bayicho la'nanni hee'noommohu waasu omolchooti yineenna afamamannoho yaate. Hatto shaanuyi ledo biifado saayinera worroonna omolchooti yaate.

Tini misile xawissannonkehu muronna laalo xawissanno misileeti yaate. Muronna laalote giddo mitto ikkinohu paappaayyaho yinanni laalooti konne bayicho afantannohu. Lowontanni biifadu garinni mite leino mite leate iillite noota leellishshanno misileeti yaate.

Tini misile xawissannonkehu sagale xawissanno misile ikkitanna sagale tini lowonta biifadu gariyi worroonni sagaleeti yaate. Hatto duume woxe maalunni loonsoonniti lowonta biifadu garinni itate halchishshanno garinni worroonni woxeeti.

tini misile leellishshannonkehu hayyonna bude xawissannonke misileeti yaate konne bayicho afamanni noohu ee annuwu afantanno babbaxino garinni hayyotenni loonsoonni uduunni afantanno yaate.

Tini misile leellishshannohu sicconna badooshshe leellishshanno misileeti yaate. alee higge leeltannoi tophiyu sicco ikkasenna ku'u kaayiinni sidaamu sicco ikkasi leellishshanno misileeti.

tini misile xawissannonkehu roso xawissannonke yaate hatto rosaano rosu mine marte hatto ee sicco giddisiisate amanyoote ee assitanni noo garaati yaate diranta afantanno rosaanooti.

Kuni la'nayi hee'noommohu kalaqonna qooxeessaho. Koye la'nayi hee'noommohu haanja hayissooti. Hattono badheenni minna afantanno yaate konni qooxeessira.

Tini misile xawissannonkehu doogote looso loonssanni noore labbannoe. Hatto loosiissanni noori afantanno yaate. Haanja badooshshu uddano uddidhinoha labbannoe. Doogote aana kawa ka'a hadhanni noori xexxerrisuyiri leeltanni nooe.

tini misile xawissannonkehu minena gallanni mine xawissannonke yaate konne leellanni noohu minu haqqetenni hato ee loonsoonni mine ikkana hatto aanasiinni qolle ashawunni garranfooyi mineeti yaate leellanni noohu albasiinni lowo geeshsha biiffanno haqqe afantanno.

Tini misile xawissannokehu afantino gashshaano hattono annuwa xawissanno misile ikkitanna, afantino gashshaano giddo mitto ikkinohu kalaa abirihaami marshaalohu afammanno yaate konne bayiicho.

tini misile xawissannohu babbaxitino dani uduunnicho leellishshanno misile ikkitanna hattono kuriuu giddo sissichoho yineenna weese hokkinannite meesanete yineenna haqqe boci'nannite hatto baatto loosi'nanni qotto madooshu kuriuu afantanno.

Tini misile leellishshannonkehu rosu mine ikkinotaati yaate. Babbaxxitinoti ofollinanni bayichi qixxawinota hatto borreessinanniti bilaakiboorde leeltannonke. Qaaqquullu rosi mine ikkinota leellishshannonke.

Tini misile xawissannonkehu poletika xawissa misile ikkitanna hatto poletika massaganni noohu shaete noo gedenna hatto ofolte beeqitanni noo daga anga kayisse leeltanni afantanno

Tini misile xawissannohu rosu mine xawissanno misileeti yaate. Hatto qaaqquullu rosu mine rosonsa harunsitanni nootati leellishshannohu hatto rosiisaanchinsa albaa hige rosiisayi nootanna dawaro qolate anga adhitanni noo qaaqquulle labbanno.

tini misile leellishshannonkehu owaante leellishshannonkeeti yaate hattono ofolte owaante afidhanni noori leeltannonke hattono owaatamaanote owaante aani noohu leellanni noonke yaate.

Tini misile leellishshannonkehu murote. Murote giddo babbaxxitinoti weese leeltannonke. Haqqe leeltannonke. Arrishshoteyi moole baino agadi hattono shaanu haqqe leeltannonkecyaate.

tini misile xawissaahu umu danancho xawissanno misileeti yaate konne bayiicho afantannori labballu leeltannoe mitu umo seedisidhinori hatto mitu umo haransidhinori mittimmate ofolte nootaati leellishshannohu.

Tini misile xawissannonkehu giwirinna xawissannonke misileeti yaate giwirinnu giddo mitto kaashsho ikkinohu xaaxancho shaanaati yaate. xaaxanchu shaanaati yineenna afamannohu lowontanni konne baayiicho kaasame leellanno yaate.

Tini misile leellishshannonkehu muuziiqu uduunnichooti yaate. muuziiqu uduunnichi giddo mitto ikkinohu huuro fushshatenni afamanno uduunnichooti yaate kuni uduunnichi. Doogote babbaxxino egensiishsha kulate horoonsi'nanniha ikke afamanno.

Tini misile xawissahu amma'no xawissanno misileeti yaate, tenne misile giddo babbaxxino garinni magano maga'nitanni afantannori leeltannoe yaate.

Tini misile looso xawissanno misile ikkitanna konne bayicho babbaxxino looso loosanno seenni afamanno yaate hatto doogote aana muuze wodhe hiranni noori afamanno yaate konne bayicho.

Tini misile xawissannonkehu afantino gashshaano giddi mitto ikkinohu dase dalkeha yinannihu hattono minaamasi ledo adhammensa diro lemiikki diro ayirsanni noota leellishshanno misileeti

Tini misile leellishshannokehu baadi xaggaati yaate, baadi xagga giddo mitte ikkitinota shalaalate yinannitaati kowiicho mancho safartanni noo safaraanchino leellanni noonke hatto hidhara dayee amadday la"ay no manni leellawo

Tini misile xawissannonkehu owaante xawissannoke yaate, konne owaante uytanni noorinna owaatamaano afantanno yaate, konne uminsa fajjonni mundee uytanni afantannorino hattono, mundee hadhanni noorino afantanno

tini misile xawissannohu giwirinna xawissanno yaate giwinnu giddo mitto ikkinohu hayiixu kaashshi leellanno yaate konne bayicho lowonta biifadu garinni amade noohu lowo geeshsha biifewo hayiixi afamanno yaate kobayiicho.

Tini leeltannonke misile odoote yaate. babbaxitinoti poletiku massagaano gambooshshe beeqqite afantannoha lawannoe.

kuni la'nanni hee'noommohu rosu mine ikkanna rosu mini kuni lowonta biife haanja hayiissonni lowonta biife afamanno yaate

Tini misile xawissannonkehu daganna maate xawissanno misile ikkitanna konne bayicho afantanno annuwi babbaxxitino garinni loonsoonni uduunne hatto budu uduunne uddiratenni amaxxo angansa amadatenni hatto kilaashete yineenna afantannota amadatenni leeltanno.

Tini misile xawissannonkehu daa"atto xawissanno misileeti yaate. Konne bayicho afamanni noohu lowonta biifadu garinni fuwaguwatetenninna hatto lowo geeshsha daa"atate injaannoho yaate konne bayicho leellayi noohu. Hattono haanja muro lowo geeshsha biifadu gariyi leellinshoonni yaate.

Tini misile xawissannonkehu bununna sagalete mine xawissanno misileeti yaate kowiicho bunu mine babbaxitino mannooti hurbaate ittanninna hatto buna agganni afantanno.

Tini misile leelishanonikehu roso leelishanno misileet yaate konne baayicho la'nay he'nomot tamaare hattono uniforime uddidhe uurite siccu amaynoote assitanni noota leelishanonike

tini misile xawissannonkehu muuziiqa xawissannonke yaate kuni muuziiqu uduunnicho ikke afaminohu ee xarapheezzu aana worre ka'neentinni ee hee'noonnita leellishshannoho yaate.

tini misile leellishshannonkehu muziiqu uduunnichi giddo mitte ikkitinota gitaarete yinannitaati leellishshannonkehu tini gitaare babbaxitino horo afidhinote yaate lowontanni biifadu garinni loonsoonni gitaareeti yaate.

tini misile xawissannonkehu babbaxino dani uduunne xawissanno yate konne leellanni noonkehu mixashshote yaate mixashsho tinino siwiilu mixashshooti babbaxitino horo uyiitannote hatto waasa raisirate ikko buna xeesirate horo uyiitanno mixashshooti.

Tini misile leellishshannonkehu giwirinna leellishshannonke misileeti yaate. Giwirinnu giddo mitto ikkinohu qosxaho yineenna afamanno kaashshooti yaate konne bayicho biifadu garinni worroonnihu babbaxxitino jarkeena murmurre taniyu giddo hayilaandete biifadu garinni worroyi yaate.

Tini misile xawissannonkehu egenshiishsha xawissanno misileeti yaate. Bahiili adaraashshete noo quchumu jireenyu paarte sinu borro mine interpiraayizete safote uurrinsha borro mine yitanno.

kowiicho leeltanni afantannoti baadi xaggaati yaate tini baadi xagga hatto waajju tumaati yinannihu leellannonke hattono babbaxitinoti baadi xagga leeltanno yaate.

Misile xawissaahu, looso xawissaa misileeti yaate, kuni baayiichu leellanni noohu babbaxxino buna hattono wahe, babbaxxinoricho hiranni nooha hattono qole leellanno

Tini misile xawissannonkehu sagale xawissanno misileeti yaate. Babbaxxitino sagale afantanno konne bayicho yaate. Sherkoho yineenna afamannoha lawannoe. Hatto injeeru daabbono hatto babbaxxitino sagalete dana amadiwo yaate.

Tini misile zawisannonkehu hijaara xawissannonkete yaate. Konne baayiicho afantannoti lowontanni biifadu garinni loonsoonni hijaaraati yaate kunino hawaasi quchumi giddo wolde amaaneeli yinanni qooxeessaati yaate.

tini leeltanni noonke misile supermarkeettete mirteeti yaate konne bayicho tenne supermarkeetera babbaxino uduunni afamanno yaate hattono hurbaateho ikkannore ikko dananchoho agadhineemmori duuchuri afamanno yaate,

tini misile leellishshannonkehu ijaaraho yaate kuni ijaari loonse gundeenna lowo garinni biifadu garinni biife afamanno ijaaraati yaate.

Tini misile leellishshannonkehu koattete yaate. Tini koatteno seennu roduuwi koatte ikkitanna hattono lowo geeshsha biiffe afantanno. Aanase kolishshonna waajjo dana amadde lowo geeshsha biifadu garinni afantanno.

Tini misilete leellishannonkehu faashine leellishshannonke yaate konne baayiicho leeltanni noori faashinete uduunne uddidhe angansara sidaammuyiiha sicco haadhe afantannoreeti.

tini misile xawissannonkehu daa''attote base ikasiiti yaate aleenni qolle xuruurroonniti ayi lawi yu hawaasa borro afantanno yaate hattono babbaxino biifadu garinni ofoshshiinshoonni awabba afantanno bayiichooti.

tini misile leellishshannonkehu babbaxino maxaaffaati yaate hatto tee maxaaffa aanaa higge borreessantino borrooti afantannoti yaate teeli mi waati yu hiiri yitanno borro Hatano macciishshoottoha kulie yitanno borro borreessante afantanno yaate.

Tini misile leellishshannonkehu dubbu saada giddo mitto ikkinohu xawu harrichooti yaate kuni. Kuni xawu harrichi hayissote aana uurre mimmitu ledo hatto la"amayi noota leellishshanno.

Tini misile xawissannonkehu daganna maate xawissanonke misileeti, tini la'nayi hee'noommo misile maate mittee gamba yite hurbaate itaay nooha hattono hasaabbay nooha lawanno

Tini misile leellishshannonkehu bunu minenna sagalete mine leellishshanno misileeti yaate. Konne bayicho leellanni noohu taapeellu pileeni yaannohu leellanni no yaate. Hattono giddoonni owaante afidhanni noori leeltanno.

Tini leellishshannonke misile teelete mine abbanno, babbaxxino manni mare owaante afi'ranni noota afi'ranni noota hattono, owaante uytaari owaatamaano lowo geeshsha owaante uytanni afantanno yaate.

Tini misile xawissanonikehu hayyona bude xaeisanno misileet yaate konne leelanni noohu billawaho yineena afamannoho yaate hatto billawaho woy baanigaho yineena afamanoho lowonitanni hayyoteni loonisoon billawaat

Tini misile leellishshannonkehu poletika leellishshannonke misileeti yaate konne bayicho afantannoti mitte hajo aana hasaabbanni hatto hasaawissanni afantanno. Amaa'le yitanni no yaate.

Tini misile leellishshannonkehu muronna laalo leellishshanno misileeti yaate. Konne mine la'nayi hee'noommoti qaarate yineemmote yaate. Hatto barbare yineemmote. Tini barbare babbaxxitino horo afidhino barbareeti yaate sagalete giddo wodhine horoonsi'nannite.

Tini misile xawisanonnikehu ama'no xawisano konne bayicho leelanohu jawu aninnke masaalanchu yaqoobi yoodoruhu yineena affamanohu hatto shaete aanna uure offollite noo dagara maganu qaale fariciranni noo

tini misile leellishshannonkehu sicconna badooshsheho yaate ee hattono awaashi baanke yitannota sicconna badooshshe leellishshanno misileeti.

tini la'nanni hee'noommo misile odoo labbanno yaate SMN odoo leellishshannote yaate misilenke giddo leeltannori babbaxitinori ee aliidi gashshaano leeltanno yaate.

Tini misile xawissanonikehu muro xawisanno misileet uaate babbaxitino muroot konne bayicho afanitannot hatto jajjajabba haqqe afanitanno carru afamanno babbaxitinoti haqqe afanitanno konne baayicho

Tini misile xawissannonkehu daddalo xawissanno misileeti yaate. Tini leeltannonke misile malawo hidhinanni mine ikkasi leellishannonke yaate. Babbaxxinorichira horoonsi'neemmo malawo yaate hatto birze wodhate babbaxxiworichira horo aannonke malawo hidhineemmo base leellishshannonkete.

Tini misile xawissannonkehu hodhishsha xawissanno misileeti yaate. Cululluqa doogo aana haranni noo kaameeli leellanno. Hatto doogo murte sa"anni noo mannooti hatto meuno doogo mure sa"anni noohu leellannonke.

tini misile leellishannonkehu minenna gallanni mine leellishshanonke minu kuni biifadu garinni loonsoonni hattono albaanni babbaxino dani awawi noosi hattono qooxeessasi qorqorotenni huxxame afamanno mineeti.

Tini misile leellishshannonkehu owaante aanni noohanna hatto owaatamaano dagge owaante afidhanni noota leellishshannonke misileeti yaate.

Tini misile leellishshannonkehu hayyonna bude leellishshanno misileeti yaate. Konne bayicho leeltanni afantannori budunni budu uduunne uddiratenni hattono hayyote loonsoonnita wonqo amaxxatenni afantanno mannootaati.

Tini misile xawissannohu owaante xawissanno misileeti yaate konne bayicho leeltanni nooti owaante uyitanni noo beetto hatto owaante afidhanni nooti leeltanno yaate. Dananchose biifisidhe hatto lowo geeshsha albise aanano biinfille agadhitanni noote.